Abaana bali mu kkubo, ekkubo lya ttaka, abaana beetisse nku walimu mulimu n'abakyala babiri mukyala omu aweese omwana ku mugongo. Kati ku mabbali w'ekkubo waliyo essubi, waliwo obusubi buli mu langi y'ekyenvu ne langi y'ekiragala.

Mu katale mulimu ebintu eby'enjawulo n'abantu ab'enjawulo. Mu makkati g'akatale mulimu ekkubo, ekizimbe ky'akatale kiri mu langi eya maluuni, amabaati gali mu langi ya maluuni, emiti gy'ekizimbe giri mu langi emmyufu.

Amakubo abiri, waliyo emmotoka ezambuka n'ezikkirira, waliyo n'ababbooda waliyo n'ababbooda. Eno mu mmotoka mu kkubo lino erikkirira waliyo emmotoka Fuso, yeetisse ebintu bingi nnyo waggulu mu bikutiya, waliyo n'ettaawo; ettaawo lya gu... baalisigi... lyasiigibwa kkala ya gguliini, sayidi endala sayidi endala kkala ya bulawuni.

Akasana kali waggulu mu bire. Akasana ka kyenvu, ebire ebire bifuuse bya kyenvu. Ku mabbali g'ennyanja waliwo omuntu ayimiridde. Ennyanja nayo efuuse ya kyenvu.

Omukyala omuzungu ayambadde ebyeru yeesibye masiki enjeru, ekyuma, waliwo n'ekyuma ekikebera obuwuka ku mibiri gy'abantu.

Ku eno ennyumba kuliko abakyala basatu, omukyala omu atudde omulala akutamye omulala ayimiridde, kuliko n'obwana bubiri, akaana akamu kambadde, akaana akalala tekambadde, ennyumba yazimbibwa mmabulooka ga, amabulooka kuliko n'enzijji eza green, kuliko n'ekkufulu ennyumba nga nzigale.

Enkima etudde wansi eri mu kwetegereza akaana kaayo. Enkima eri mu kkala eya brown, akaana kaayo kali mu kkala ya bbulaaka ne ne kkala eya brown.

Abaana ababiri batudde ku kabalaza k'ennyumba; omwami omu atudde ku ntebe, entebe ya bibaawo ennyumba yazimbibwa ettaka, ku ddirisa ly'ennyumba kuliko leediyo.